Omwami atudde ku ppiki enzirugavu, aliraanye ekizimbe ekya langi eya kacungwa era mu maaso g'ekizimbe waliwo abookya ebyuma ssaako n'enzigi.

Abaami bana batudde mu maato abiri era nga waliwo n'amaato amalala agayimiridde mu mazzi kumpi n'olubalama.

Eryato ery'abalambuzi liseeyeeya ku mazzi era ng'abantu batuddemu munda ssaako ne waggulu, eryato lino liriraanye ekyaziyazi era n'amazzi gasika ekya ekifaananyi ky'ekyaziyazi waggulu ku go.

Enkoko eŋŋanda era nga mpanga eriko n'oluwonvu n'oluwonzi olunene nga lumyufu erimu n'ebbala eriddugavu esibiddwamu oluyina.

Embuzi eza langi ez'enjawulo ssaako enzirugavu, eza kitaka, enjeru, ezirimu amabala amaddugavu n'ameeru ziri... zidduka mu luguudo. Emabega waazo waliyo ekibirabira ekya langi eya kiragala.

Omukyala ayambadde bbulawuzi emmyufu yeetisse ebbaafu eya bbulu, ng'erimu amasowaani ameeru ssaako n'ebikopo.

Kabuyonjo ey'amabaati ameeru era nga ya mataffaali yeetooloddwa kasasiro, mu maaso gaayo waliwo ekiyumba ekikadde era ne mabbalibbali waliwo ebibaati ebyakubibwawo.

Akayumba akaazimbibwa nga kayooyooteddwa era nga kaaserekebwa ssubi. Kaliko n'ekizikiza omuliro era nga kiri mu langi mmyufu. Mmabbali awo, waliwo n'obusubi obuyooyooteddwa obulungi nga bwa langi ya kiragala ssaako n'obuyumba obulala ng'era nabwo buyooyooteddwa.

Omwami ayambadde olugoye olumyufu nga mulimu obukuubo obweru. Atunda enva endiirwa mu katale. Emabega we waliwo eminwe gy'amatooke egiyiiriddwawo egy'emyera. Era emabega we waliyo n'emidaala emirala egitunda ennyaanya, n'ebintu ebirala.

Ekisolo ekiwanvu ekiyitibwa entugga kisala ekkubo era mu kkubo muno mulimu n'owa ppiki ng'avuga. Emabbali g'ekkubo waliyo omuddo ogwa langi eya kiragala.

Ekisolo eky'omu nsiko ekiri ky'ennyama ekiyitibwa empisi kitudde mu nsiko era nga kyetooloddwa ebisubi ebirabika nga ebikalu.

Omukyala omuddugavu ayambadde bbulawuzi emmyufu asusa ebijanjaalo ebibisi era emabega we waliwo n'abakyala abalala bangi nga basusa ebijanjaalo ebibisi wamu ne kawo era emabega waabwe waliyo n'ekimotoka ekinene.

Omukyala omweru atambula wakati mu musiri gwa kasooli era kasooli ono wa langi ya kiragala era endabika ye ng'aleese n'oluyange.

Ebisolo eby'omu nsiko ebiyitibwa entulege biyimiridde mu ttale era mu kkala lino omuddo gwabyo ogumu gwa kiragala omulala mukalu gwa kitaka.

Omwami omuddugavu ng'ayambadde akasaati aka kyenvu n'empale ennyimpi nga mu bigere tayambaliddemu kantu, asindika amatooke ku kagaali era ku kkoolaasi.

Abantu basatu abakulu babiri n'omwana omu bavuba era omwami ono akutte n'enkasi nga bali ku mazzi baseeyeeya mu lyato.

Emmotoka eya loole ennene etisse enkota z'amatooke era ku yo emabega wayimiriddewo omusajja era ku yo kwennyini era kuliko omusajja eyeebase mu ttundubaali.

Ebisolo ebiwerako biri ku ttale nga birya omuddo ogwa langi eya kiragala era ku ttale kuno kuliko n'emiti egy'enjawulo.

Akasolo ak'omu nsiko nga kalina langi eya kitaka era nga katobeseemu n'enjeruyeru nga kayina n'amayembe akayitibwa engabi. Kayimiridde mu busubi obwa kitakataka ate obulala nga bwa kiragala.

Ebibala eby'ennimiro ebitundibwa ng'era biteekeddwako n'emiwendo gyabyo biteereddwa mu bubookisi era bya langi ez'enjawulo omuli emmyufu, kyenvu, kakobe n'ebirala.

Abakyala basatu basitudde enku era nga bali wakati mu luguudo olw'ettaka, oluguudo luno lwetooloddwa ebisiko ebiri mu langi eya kiragala era n'emiti egy'enjawulo.

Emmotoka eri mu luguudo olwa kkoolansi ng'esemberedde akatindo akayita waggulu era ng'emabbali waliyo n'omuddo ogwa langi eyakiragala.

Omukyala alabika nga musanyufu yeesibye ekiwero ekimyufu ku mutwe gwe era ne yeetikka n'ekisero n'aweeka ekisero ku mugongo gwe nga mulimu lumonde, ejjambiya, akakutiya ssaako n'akacupa. Emabega we waliwo ebimera ebya kiragala.

Abasajja basatu bazannya omupiira mu kisaawe ekiyina obusubi obwa kiragala. Ababiri ku bo bambadde sitookisi eza kacungwa era omulala ayambadde sitookisi enjeru ssaako n'empale enjeru.

Omukono ogw'omuntu omuddugavu gufunyiddwa kkonde era omukono guno guliko engalo ttaano.

Ekimuli ekya langi emmyufu. Mu massekkati gaakyo mulimu ekiwuka ekibuuka ekiyitibwa enjuki.

Ssente ez'empapula eza siringi eza Uganda. Mulimu aka kiragala ak'enkumi ettaano era nga mulimu n'obukuubo obwa kakobe, mulimu ssente endala emmyufu era ke k'emitwalo ebiri era nako kalimu obukuubo obumasaamasa obwa kiragala; waliwo n'ak'olukumi ssaako n'ak'omutwalo.

Ekisolo eky'omu nsiko ekiryi ky'ennyama era ekikambwe ekitwalibwa nga kabaka wa bawansolo ekiyitibwa empologoma kigalamidde wansi oba kiwummuddeko wansi ku ttaka mu busubi obwakitaka.

Omwami ayambadde essuuti nga ne ku ngalo kuliko empeta, yeekutte n'omukyala ayambadde ekiteeteeyi eky'obugole nga ku mukono gwe kuliko essaawa, era ne ku ngalo nga naye kuliko empeta.

Ekisaawe kizimbiddwako obuyumba oba obusiisira emabbali waakyo era obuyumba buno nga bwa ssubi, nga buserekeddwa na ssubi.

Abasajja babiri bakuluggusa obugaali nga babusindika, omu asibyeko embaawo ku ggaali, owookubiri naye ayina by'asibyeko mu kakutiya, emabbali go g'oluguudo era waliwo n'ennyumba eya mwamba.

Ekisolo eky'omu nsiko ekiyitibwa enkobe kiri mu ttale era kyetooloddwa ebikoola ebya langi eya kiragala, kirabikira ddala nga kirina ne bye kirya.

Omusajja ng'aliko ekitambaala ku mutwe era ng'akutte n'akasero ayimiridde mu musiri ogw'omuceere ogwa langi eya green. Era emabega we waliyo n'emiti egy'ebisansa.

Obudde obw'ekawungeezi nga butandika okuziba mu ppaaka eya takisi, mulimu omugotteko gw'abantu ab'enjawulo. Okwetooloola ppaaka waliyo amataala agaaka era waliwo n'ebizimbe, n'ekizimbe ekiwanvu ekya kalina.

Ekibira ekinene ekya kalitunsi era nga kya langi eya kiragala. Emabbali waakyo wayitawo oluguudo olw'ettaka.

Abakyala batudde ku kiwempe era nga omu aluka ekiwempe ekiva mu ntooketooke era emabega we waliyo n'akayumba akakadde ng'era ka ttaka.

Ekisolo eky'omu nsiko ekiyitibwa embogo kiri mu ttale era kiriraanye obusubi obwa kiragala. Ku mugongo gwakyo kirinnyiddwako akanyonyi.

Omwala omucaafu ng'era gwazimbibwa nga guliraanye ekikomera eky'amataffaali era waliwo n'ennyumba nga za mabaati.

Omuntu ayimiridde ku kyaziyazi ku nnyanja era obudde bwa kawungeezi nga buli mu kuziba era ennyanja eno nteefu ddala era ng'agezaako okuvuba.

Abantu abeesibye endege ennyingi ku magulu batambula nga bazina, abalala bafuuwa emirere, abalala beesibye n'ebyoya ku mitwe. Batambula nga bazina era.

Ebisolo eby'omu nsiko ebinene ddala ebiyitibwa enjovu, enkulu ewamu n'ento birya omuddo okwetooloola obuyumba obwateekebwawo era emabega w'obuyumba waliyo n'ekibira eky'emiti.

Omukyala nga mweru ayambadde n'akakooti atudde ku katebe akaddugavu era nga waliwo n'emmeeza mu maaso ge okuli kompyuta ng'era ayina ne by'akola. Ku mabbali awo ku mmeeza waliwo n'essimu eya sseereza.

Amaato gateereddwa ku lubalama okuliraana obusubi obwakiragala. Amaato gano agamu gasudde n'ennanga era n'abantu bali awo ku mabbali galiraanidde ddala ennyanja ennene.

Omuzinga ogw'enjuki ogwabajjibwa mu mbaawo nga ne waggulu guliko olubaati gulengejja ku muti era omuti ogwo guliko n'ebikoola ebya kiragala.

Olubalama olw'ennyanja ennene, waliwo olusozi, olusozi luno ng'entikko yaalwo eriko ebyaziyazi era nga wansinsi lwe lubalama okwazimbibwa ekibuga, amayumba amangi amanene n'amatono. Awo ku lubalama mu mazzi amampi abantu bazannyira mu mazzi nga bawuga.

Abavubuka ab'obuwala ssaako n'ab'obulenzi beesibye ebyoya ku mitwe gyabwe era nga beesibye n'ebintu nga bazina ku magulu gaabwe ne mu kiwato.

Abavubuka bana badduka emisinde egy'empaka wakati mu kisaawe era emabbali w'ekisaawe wayimiriddewo abaana ssaako waliwo n'ebizimbe ebi ebikuzeekuzeemu mu myaka era ng'amabaati gaakyusa dda ne langi.

Ekizimbe ekya kalina ekya ggiraasi ezitemegana ki wayitawo ekkubo wansi waakyo. Ekkubo nga lirimu abantu bangi ssaako n'emmotoka eza ttakisi.

Amaato abiri galimu abantu abalimu era galagira ddala nga gakyali kumpi n'olubalama, era nga gasudde ennaga, amalala gasibiddwa okudda ku lubalama. Ennyanja eno erabika okubaako oluwewowewo n'amayengo gatambula.